Issi sozan keehi daro asati bettetes hayssa asatappe qassekara haymanote aawati woykko qeesetikka hayssanta giddon bettetes haysse asati keehippe dari uttin keehi lo7izaanon beetti diidettes.

cora asati issife gididi ufayettide maata kushe bolla buccu oykkidi dhoqu isti denthide ufayetidi deettis hayssi asati qassekara corate gammo dunguzappe oosettida hade gixxiday nin qassekara koppiya woththiday gididie

issi ogeza bolla biidi kundeda kaamey dees bussa hayssi kaamezi xeelin keeyppe cimmida kaame gidishin iza lanqen qassekara issi addessi caammay toora beti didees

Issi denbazan cora asate paratogidi puden dugen issoy issara woolesi dibtities gussa hayssantafe sintha baggara gaamo dunguza koppiya koppidayssi issi para togida toganchay bettees gussa

Issi keeththaza gitton cora asati deettes didusa hayssa asatas medhoy ubbatikka booththa gidishin eeti qasekara maayida maayoy booththanne karetha wala kixidayssa gididi eretes

gammo cencha tookko aze kaasanchata bessiza eetas erisozi hayssa bolla beettees issi kaameza bolla he kaameza bolladeza asazikka keehippe cora gidish sintha baggara para togida asatinne issi buuxa keeththi beettees

issi zal7eso woykko giya masatezasozan cora asati deettes hayssa cora asata giddon poliseti woykko asas sarotetha naagisiza asatikka keeyhippe coratidi beettettes hayssan

Cora asate issi soo mitha tokki dibetetes gussa hayssa iti tokkiza mithasi a keehi asa naytas eeththanas keeththa kiixanas daro daro okowata immiza mithaza issifetethan gididi issife tokki dibetetes

cora asati issi keeththa giddon deetes gusa hayssi asati diza sooza maburatey woykko korontey poo'idi dees gussa gido attin keeththaza giddoy omarsa gidinka xompe lo'eth poo imidi dees hayssantas

issi denbazan issi booththa kaamey seeybizi childerenne giza xuufe ba bolla woththeda kaameynne heedzdzu asati bettetes guussa hayssa heedzdzo asati qassegara issi mala mayo bollara mayida guussa

gammo dunguza mayida cima asati enkuwan des alaachu woykko hashu ufayeteda giiza xuufe mayida issi addezara gidi issife sinthan shugo ushsha woykko laselaassa shiishi wothidi uttida guussa.

Issi deretetha aqota gidon deretetha aqoti betidesi hayis deretetha eqeta gidon coora eqati bayizetnasinne shametanasi giggi utida giddo atoshin bayizetanasinne shametanasi gigiza eqati dariza bagati macca nayit kushe bolla athiza borissa

cora gaammo dunguza may7ida asati issife gididi maata kushen denthidi issife ha dhoqu histidi bettidi bettettes hayssa asati beettiza wode cora gaammo dunguza may7ida asati qassekara gaammo dunguza hu7e bolla koppiya woththeda asati

cora asati issippe gididi duulata woykko yaa7a ooththidileti suuza hayssa asati daro baggati ista giddofe may7ida may7oy gaammo cincha giza tookko hase kasacita maaleyaza woykko erisoza may7i utteta

Issi keaippe cora asati shiiqida yaa7a yaa ettiza sohoy woykko duulatay asay poliza sohoy dees guussa hayssa duulata poliza soozan cora asati deettes izati may7ida may7o ubbataysseka booththa may7o may7ida

issi wolqama addarashaza woykko wogga keeththaza giddon cora asati issife gididi duulati dibeetis guussa hayssi asati issi asi barka uttiza oydeza woykko issi asaasa picha ekkiza oyden bazibaz gididi issife uttidi duulataza woykko yaa'aza kaalli dibettis.

issi cora asay shiiqiza sohozan cora gididi asay issifetithan gididi duulata woykko yaa7a issife shiiqidi zooreti di dees hayssa zooretiza asatappe sintha baggan issi paantha woykko wodalla geetettida attumanay dee iza sinthan qassekara ha7i wode mastosha dawutari woykko asay qofa qanthan oykkiza dawutare barcuma bolla dees

Coro asati issife gididi dzrgammo dunguzafe oosettida hade gi xidi gammo dunguza koppiya koppini qassekara morge bolla iskarbe woykko sharbe mala gammo dunguza qooren yeggidi ubbay issife ka'idinne guppi dibetii.

Issi oge lanqen cora asati issi iiidi duulata woykko ya'a ooththidide tirgossa hayssa ha asappe dariza baggati tophiya mircassi giste malataza woykko abiaymede malataza ubbatikka daro baggama yootena.

issi bessan cora asati uttidi dishin cora asati uttidayta giddon nam7u asati qassekara istas bira immidi deettes guussa hayssa eeta s biraza woyto mala immiza asati nam7ati bira kushshen oykkidi asatas uttidaytas gish gishdideettes guussa

issi heerazan issi katama oge woykko kayshidi aspalte lanqezan issi asi eqqi uttedis guussa hayssa lanqezan issi asaya qasekara ogeza giddon maatay woykko mithay toketidi mokkidayssa giddon icha uttadus guussa

daro asati issifetethan duulatidi dentes koossa hayssa duulatizaytappe sintha baggara booththa qoobe hume bolla wothidayssi kooshe dhoqu histi yoomiza dincima ujcaza kushen oykkidi asas yo7oma aaththi dibetes hayssi sinthara dizaadde

Cora asati issi daasa woykko dunkaneza giddon issife gididi yaa7a woykko duulata duulati dibbetetis guussa hayssa asati cora asatappe dariza baggati gaamo dunguza may7o mayra guussa hayssantappe sintha baggara deettes.

cora asati issi keeththaza giddon beettitis gussa hayssa keeththaza giddon beettiza asatappe qassekara sintha baggara diza heedzdzu asati lo7ethi qonciti beettitis guussa hayssa heedzdzu qonciti beettizaytappe issi naa macasaya giddon beettawus

Issi orama keeththasa giddon cora asati duulati idi deettes guussa hayssa duulatia astame dareza baggati gaammo dungusa oosettiza maayo maayotiday idi bettetes.

Issi keeththazan hedzdzu asati issippe gididi duulata mala uttidi zoretiidi de'etees guusa; hayssa hedzdzu asatappe issiniya macca asa gidishin nam'u asati adde nam'u adden issi maccan gidi issippe uttidi duulata woykko zore zorettidi beetetees hayssanti.

issi addarasha woykko wolqama keeththaza giddon cora asati issife gididi uttida hayssi ha asati uttidayti gammo dunguzappe oosettida qamise woykko afacsha qamise gizayssa may7idi issife gididi uttida hayssi ha asati wombarazeykka keehi ha7i wode zamanawerakke idayssa may7id

Issi wolqama addarasha woykko wolqama keeththaza giddon cora asati issife gidi duulata woykko ya7a ooththi didettesowussa hayssa yeeti ya7aza ooththizayssa giddon ista asata giddon issi bombaraza woykko daraphezaza bolla issi abebay uttida saa ne dawus hessa ne bolla lo7ezaaai

issi dugya tophiya kileles waanna ayso aawa gida xilaun kebeye hayssan zeena aaththanas koydi asas baasi koshshiza miishaza asas aaththanas dinxe woykko kooshe lo'ethi kessiza dinxe mawocaza kushe bolla oykkidi haasayidi beetees

Nam'u gammo cencha tookko waase citaza may'oza woykko maalayaza ista maalaya may'ida asati beetti tes gussa hayssi eeti may'ida may'ozi aaze geetetti ziigikko gaammo cencha tookko waase cetazi may'iza may'o.

issi keessaza cora haymannote aawatinne haymanote kaalethiza cimma asati issibe gididi uttidi deettes kussa gidikkonka hayssa asata giddon cora qeeseti sintha baggara uttida gidishin gunde baggara qassegara hizbey woykko asazi derezi uttidis

Issi keeththaza giddon cora asati issife gididi zoretidi woykko tobetidi deettes guussa ha iza tobeteza asaka giddon wombaray woykko xaraphe za gizayssi giddora dees guussa hena baggara ha baggara asati issife uttida.

Issi keeththa lanqen issi guuthan ayata hana naya macana gidishin medhoy qassegara izissi daama gidishin hu7e qututurshe gizayssa dadisa wothada izi lanqe daro shuchati bettide shuchcha garsan maatayka dees.

Issi so asati issife gididi aayeera aawara oyddu naytara gididi ufayeti dibetetes hayssantafe issi naaza aaya idimmidayssa giishin nam7u asata addezi to bolla uttini idimmides issoysikka aaye lanqi shiiqi eqqites

issi meron keeha lo7iza macasaya baappe sintha baggara saafa woykko aako miishara qolo woykko banga sha sha shayada oykkaduy ha asayppe guye baggara mithikka bettes

Issi keeththaza giddon cora asati uttida hayssanta uttidayssabe sintha ista sinthan diza bombaraza bolla zaafe qixaaley woykko boncoy dees hayssanti qasseka asati corati qassekara gaammo dunguzappe oosettida may7o may7dinne koppiyakka dunguzaaga kopphina.

Issi souzan haaththa kanchi xeellidi diza cora asati bettettes hayssi asati ubbatikka booththa may'o may'di qassekara huphe bolla ubbatikka booththa qophe wothedayta gididi bettettes.

issi sohozan ayfen xeelana keehi lo7iza miishazi magarajja bolla gididi keehi leematenne qorke masatiza mishiley beettes hayssi masatiza mishilezi keehi ayfen xeeleshin lo7izaza

cora asati issi asas demmisha pulti woykko keehi miisha demisiza bessaza woykko haaththa xeelli didittes gussa hayssa asati haaththaza xeellidi deretethassi lo7o lo7o miisha immidi beettes

Issi may'o bayziza sozan cora may'oti issife gididi afa shaqamse woykko maca nayti may'iza zuurazi issife gididi dees gossa hayssa zuurazi ubbbatekka ashan gulete bolla qaaphetti qaaphetti uttidayssa bessees.

Issi aspalateza woykko kadama ogeza lanqey itiophiya giza xuufe zikeyi orde pidalen xaafeti uttites guussa hayssa itoophiya giza xuufesappe guye baggara gita gita pooqeti beetteti.

Issi asi bayndda woyko wora gidoppe miththi maatay kumida bessazan maaze deretetha parkke giza xafeti uttida tappela woykk erisoy qonccidi issipe bettidi dessi haysan.

Issi mitha garsa woykko kuwaso geetettidayssan keehi lo'za malala ka yiishiza woykko malaliza may7o may'di oyddo asati eqqida oyddo asata giddofe namti aayinne aawa gidishin nam'ti qassekara eetappe yeletida kaallonne bayra geetettida nayti.

Issi gaxare heeran qoodan laapuna woykko ospona gidana asati issife gididi eqqida guossa hayssanti eqqiday as paltepe woykko katama masatiza ogeza bolla eqqida guossa hayssanti eqqida asatappe qoodan oyddati booththa may7o may7ida qoodan heedzdzati karesa may7o may7ina issoy qasekara zo7o may7na.

Yheedzdzo asati issife gididi eqqi utteda hayssi heedzdzo asati eqqida soozappe issoyssi qasekara ista giddon hu7eza bolla shancara iqa wothi woththides guussa gido attin heedzdzatikka afila may7i utteda heedzdzo asatikka bollara afila bashen yeggidi may7ida

issi heerazan ichosho asati issife gididi eqqi utteda guussa hayssi asati issi so asa woykko issi keeththa asa giza mala qofetetes waanedigikko issi istafe nam7e asatappe yeletida heedzdzu naytanne nam7u asati aayenne adde gididi beettetes

issi turiste saabeza woykko asa nayatas turistes keehi maaddiza waashshaza giddon eqqidi asati pooto dendi didiittes guussa hayssi asati qoodan ichchoshu gidishin ista giddon qassekara issoyssi booththa may7o bollara may7idi garsara karetha tuutta gixe

Issi heeran keeththa barka issi heeran eqqi wottides guussa issi keeththi hayssi keeththaza bollara aaza kametidi gikko maatappe kametidi dees hayssi keeththazi nu dere keeththa woykko gaammon kase cima asati go'ettiza keeththa guussa.

Issi bessan oyddu asati beettetees. hayssi isti beettiza sohoti keehi cora gidida woykko geessan adusa maatati diza soho gussa hayssi geessan adusa maataze isti diza soh keehippe mehete baasi qumatetas go'ettana mala maaddes.

Issi xoqa sohappe woykko sosoro gizza sohozappe haththazi duge garsan ziqqa bessazan dugge gogidi dess gusakko hayssa ziqa besan gogiza hathazi medhoyi Botha woykko xilli uthidess gussa.

Issi keeththasa giddon heedzdzu macasati deettes gussa hayssa heedzdzu macasappe issineya ambashaweykko shille geetettizayssa ookkadadaz gussa hayssa shilleza ichoshu usuppun shille issi bashe giddon woththida wode ichoshata shiradus issoyssa qasekara shironta koyro woththidasan dees guossa.

issi lo7iza woykko wolqama keethaza giddon cora ase gididi deettes hayssa keththaza giddon maaburatey woykko koronttey po7iza keththa gussakko hayssa keththazan maburatey woykko koronttey kehidi po7izayssi betteed

tophiya kawo docter abiaymedey asaza kaaleththiza hanotara woykko dijitali gida hanotara sinthazan eqqidi mederekkiza bolla eqqidi asaza aqofa aaththi dibetis hayssa izi qofa aaththizayssan asazi ubbay eeno giidi ekkees

issi moorettida makina nam7u asati gididi lanqen eqqida issoyssi qasekara kaameza toho garsan ichchidi kaameza lo7issidi beetes hayssa izi lo7ethiza sohozan tama masatiza miishay eexxiiddi dees.

Issi derezi xompe wolaqa woyko po'o wolqa go'etana mala mabirate issi sowani geliithide detesi.haysa asati gelthizaysi transformer woyko mabiratezasi wolqa gidiza mabirateza wolqaza issipetethani gididi makinara gidid woyko kamera gidid caanidi issi besani esanasi giigeteyesi.

Issi korontette wolqqa woykko xomppe wolqqa giza maabiratezza gigisanasii issi siinno tirakke giza kaamezii woogga kaamezii caanni eekiddi eehidii issi heeran tirasforimereza eessanas kaameza bollappe caannidi denththidii beettes

issi onlayne woykko ha'i zamanawe geetettiza carqo bolla diza ereso erisi dibbettiza nam7a asasi detis haysshi asati issi macanne issiden gidishin issoy issa bolla zokkoza zaaridi issoy issa zokko bessi woothxera

issi keehi dalga abbay bettis hayssa ha abbaza bolla issi karetha medho oykkida naazi wogolora hameti dibitis hayssa abbaza giddon hayssi abbazi iza bessizayssa guussa

issi keeththaza giddon nam7u asati deettes ha nammu asatappe issinne karetha asi aa macasi gidishin issoyssi qasekara attumasa ha nammu asatappe gunde baggara topheya bandaray beettes

nam7u asati issife issoy issa xeellidi banke woykko yazal7e abisiniya banke giza banke zalanqen eqqida hayssanti mayda may7o nam7usataska karetha gidishin duuna bolla maske woththida

issi heerazan iddire woykko asay baasse guyeppe iitay gakkishin godettana giidi bira woththiza keeththazan bira woththisiza woykko xaafiza asatinne bira ehidi yeggiza asati issife gididi issi keeththa giddon beetettes hayssa keeththazan cora asi dees

issi banke keeththaza issi keeththawaynne ekanas shiiqida asati deettes guussa keeththaway woykko oosanchazi bira kessanas asazass xaafe didishin issi macasay qassekara iza naqe iskiberto oykkada uttada

issi katama keeththa woykko keehi lo7iza keeththaza lagqen keeththaza giddon lo7iza barcumay dishin he barcumaza bolla qassekara maata malatizayssi nam7u asata sinthanka bettes asati nam7ati uttidi bettetes

Issi heeran cora poliseti woykko seera naagisiza asati deettes hayssa ha asati mayday ubbataska zoomayo gidishin karetha qophe sho hu"e bolla woxxida

Issi tama woykko eronta tamay asa keeththe oykkiza wode toyssiza mashine woykko kaamey hayssa sinthan beettis hayssi kaamezi tamati asa keeththa oykkida wode katama giddon eeson gakkidi asheeti.

Nam'u pooliseti issi makina woykko oka iqa caaneza kaameza lanqen issife shigidi eqqida hayssa pooliseti maydamoy nam7ataska karetha gidishin bollarakka karetha qophe woththida.

cora asati issife gididi bettettes hayssa beettizaytappe lanqe baggara diza nam7u asati issoy uttin issoy hokki uttides goossa izata giddofe dariza baggati qassekara zoo may7o may7ida gidish guuthati booththa may7ida

issi heerazan keehipe wolqama pooqe dees medhozarakka keehi lo7izayssa gidishin qassekora iza lanqen heedzdzu bandira mithati dishin heedzdzatappe giddo baggara diza issi mithaza bolla bandiray qaaphe t uttides

Issi keethaza gidon nam'u asati waraqate issoy issara koththa oykkidi ha simidi eqqida hayssan ha simidi eqqida asappe issiniya macca asa gidishin issoyssi atuma asa gididi eretees.

issi wolqama hinxa woykko pooge keeththaza bolla ha baggara ciishsha mala malatiteza meishara xaabettida eriso xuufey keyppe worde woykko modho bdalen asas qoncides

Nam'u tamaretti issippe giddidi uggara zoretii issoy issuwara metizayssa ochchidi nabbibidi de'etees.hayssi izetti nabbabizayssi iskirftoranne maxafera oykkidi issoy issuwa mettiza mishata zorretidinne issoy issuwas yottidinne issoy issuwara nabbabidi bettetes.

Issi lo'iza keththaza giddon adda keehippe keththappe lo'iza wombaratti diishin qasekka keththazii iizappe keehi lo'es he kethtthaza po'oy uubba po'o giza miishshi dhayontta mala poo'idii beetes hayssan

issi lo7i uttida keeththaza giddon cora asati issife yaa7a woykko duulata uttizi uthth didetis duulatana he duulata uttida asata giddon corati adtom asata gidishin iza giddon biradhen qoodin wuriza macasati woykko qoodan guutha gididayti betteti

Issi keehippe dhoqa katama woykko mengiste hinxa kawo hinxa giza kawo keeththati diza sooza heedzdzu asati giidi issi pooqeza bolla keeqqizin duge pooqeza hanko cora pooqeta xeelli dibetitis hayssi asati eqqidasoy keehi dhoqa gidishin garsande zayta beyeet

tophiya mangiste woykko tophiya kawo maxaaba keeththanne mangiste woykko kawo keeththa giza hinxazi beettees hayssa bandirazaa hayssa hinxazappe bolla baggara tophiya bandiray bollara maata mala giddon ciisha mala zo'o gidida qalamera diza bandiray beete

Issi tamare keeththa woykko timirte tamareza timirte kibilezan lo7ethi cora gida nayti uttidi tamaridi woykko timirteza kaallidi dettes guussa hayssa e kaallidi dizayta giddo issoyssi timirte keeththa dambe may7o may7idi sintha baggara uttides izi may7ida may7oy medhoyssalo mala.

Issi kawo hinxaza giddon issi addezi uttidi ha xeellididees hayssa izi xeelliza soozan qassekara geedo baggara issi bombaraza bolla abibay utti uttin qassekara iza bolla magarajekka kamettidis.

Keeththay keehi iithanne borkko aqoso gidanes;ha dembban dizay ubbaykka lo7onththa kayshonhthanne iitha gidizayssi iza keenaa woykko geesaa naagonththa geeshshatheththaanne bonchchonththa des.

Issi keeththa giddon cora asati betete hayssa cora asatappe dariza baggati kammo dunguza oosettida may'o qore bolla xaaxidayta gidishin qassekara harati geedora bettundayti eeti aymana may'o may'dau

issi aakime keeththan woykko payatetha naagiza keeththa giddon cora asati deettes hayssa cora asata giddofe booththa ma7idayti akumeta malatiin qassekara hara harati hara istafe zore ekkana shiiqitayta gidana danetees

issi gaamo dunguzappe oosettida sharbe mala dunguza masatizayssa qoodhe bolla xaaxetadezi komputere balanqen shiishshi wooththidi komputereza xeelli dibbetes hayssa xeellezades medhoy booththa

Issi payetetha naagiza woykko akume keeththazan qoodan usuppun asati diittis hayssa usuppunatappe oyddati attumasa gidishin nam'ati macasa ha nam'u maca sikkatikka duuna bolla maskepoth woththida.

Issi ahume keeththa woykko paayatetha naagiza keeththazan cora asati issi addeza akamanas woykko paayatetha naaganas shiiqi uttida hayssi addezikka ista lanqen uttidi dees.

Hashshu lo'on arbaminche general hospitale issipe tideta giza erisoza xafid wothida issi gaamo dunguza mayidays dimxe woyko kooshe dhoqu histid yoomiza mayuke kushen oykid hashu lo'o tideta gizaysa athid betes

Issi besan nam'u asati issippe gididi eqida gussukko ha asati oyqidi eqidaysi maca naytas geshateta nagiza modise gizaysa kushen oykidi qaseka issi bagara issi Botha kame y eqides

Issi payateththa eqqotazan issi hakimezi payateththa eqqota hanotaza asasi gazzeta malken woykko zeena malla aththidi bettes gussako hayssa payateththa eqqotan diiza adezi mayida mayoyi kareththa giddishin izzasi medhoy aaressa woykko zo'o mehoy dessi.

Issi payatetha nagida kethan asati hithazan ichiza saketidi betetes hayisa asata sakisida hithazi biratapenne shuboppe osetizayisa gidishin asati iza bolla ichid ba sakoza saketidi betetes

Issi akime keethazan keeha saketiza woyko kushe bolla metoy diza asaya daws he kushe bolla metoy diza asayo akimey woyko dokiterey hakamidi beetes izo kusheza nam'u kusheza issi adezi oykidi akanthes qaseka dokiterey akames

Issi akime keeththazan issi akimanchchay woykko paayatetha naagiza hiillanchay eqqi uttidees gussa hayssi payatetha naagiza hiillanchchay dizayssi keehi wolqama woykko dhoqqa akimme keeththa gizayssan ooththees

Issi payatetha naagiza keeththaza giddon issi macasaya xale issi addezas immadadawus goossa hayssabe xaleza immizayssa ekkanas issi addezi shiiqidi izira issoy isso ara gididi topetidi woykko zoreti dinete zuussa awa xalezi lu7an yegizayssa bolla.

issi soon cora asay issife gidii ogezara amutidi bettetes hayssa haasatappe issi guutha woykko yela ganay istara dees gido attin hankoytanti ubbatikka gakkida asa woykko cimasa hayssanti issoy hayssanta giddofe medhoy ciishsha mala gidida koote mayis.

issi payatetha naagiza eqotazan issi aakumezi woykko payatetha naagiza keeththaway issi woxate naa woykko panthaza akamide woykko narpeca didibetes guussa hayssa panthazas narpe zi ceddisay qeeseza bolla

issi mitha garsan ichoshu asati beettitis ichoshu asatappe issi naya misikire waraqate giza waraqateza kushen oykkada ha bessade beettawus qassekara hanko izi lanqin eqqida koborete may7ida wodalazi aazikka kushen bolla oykkibenna

Issi keeththazan cora asate issife giigi uttidi telefizine goykko qofa aaththiza elektroonkke iqazo xeelledetesoossa hayssi elektroonikke iqazi eeti xeellizayssa mala sinthan keehippe lo7iza miisha aaththe heessa gish xeelleet.

issi goshsha biitta lanqen issi addezi dees hayssi qassekara iza lanqen keehippe ziqqi giidi bookettida zaaray beettes hayssa bookettida zaraza lanqe shiiqidi issi addezi ha xeellidi eqqirees hayssi attumasa

issi goshsha biittazan oyddo asati beetintis hayssi ha asati beettizay aazi ooththizo gikkon shunkureteza biittaza bollafe ookke kessidi balanqen korbothidi izappe uthada gushen oykkidi betit

Issi ogeza lanqen kayushiza mithati deettes hayssa kayushiza mithata lanqen issi addey qassekara toora hameti dibits ogis qassekara katama ogete giididi keehipe lo7es gossa xeellishin

Issi keethaza giddon qoodan ichashu asati beetes hayssa ha ichashu asatappe issi niya macaasiyo gidishin hankko attida oyddati qassekara attuma asata etappe sintha baggaara madardara bolla dhaleti koretti uttida

issi katama oge betes;haysa ha katama ogeza lanqqen issi erissozi qorqoro bola xaafeth uttiida; hayssa ha erissizika aaze geetettiza giza gidiko damota giza orden xaafetida xuufee amarathora xafethi uthis.

issi denbazan cora asati kushe dhoqu histidi ufayettidinne miicidi bbetites hayssa cora asati mayda mayuze ubbataska tira bolla giste malatay diza karatena mayda guussa hessantii

issi denba gidida soozan issi addezi deesu payssa qassekara izi diza soozi keehi goshshas injetiza biitta gididi eretes hayssa injetiza biittazi goyettidi lo7e uttides

Cora asati issife gididi lamba woykko makinazi qolliza benzileza ha duuqi dibetetes gussa hayssa duuqizaytappe issoyssi kushsheza duuyedidi lambaza duuqees qassekara hankoyti xeellidi deeti

Issi aziyika banda soza issi kobilisto woykon saramike woykon ha yohozi ketha kayshethiza oga bolla kahishethiza kashatetha kethay ogeza besana Malay lo'othi kashi uttides gusa

Isdi heerazan cora asati isdipe gididi biita haroy meevinna mala giidi asazi lo'eththi oothidi kayshethi keelli wothidaysa shiiqidi xeelidi deetees guusako. Haysa izeti qasse xeellishin biitazi aadappe keehippe injetida hanora keeleti uttidees.

Iisi mayo bayiziza keethaza gidoni keehippe kayshiza kayshiza mayoti detes guusa , haysa mayota gidoppe issi ashangultiyo qasekara gaamo dunguzan osetida mayoza mayizidi kushe bolla gamo dunguzappe osetida maca nayti kusheni oykiza borsaza oythi wothida .

issi keeththaza giddon cora asati issefe gididi duulatidi woykko zoreti yidi deettes guussa hayssa asa zoretizayta giddon issi macasaya sintha baggara wu7e pittihista yeddada woykko dadisontanne qachonta beettawus

issi timirte keeththaza pengan tamaroy tamaroy ha7ikka tamaroy giza erisozi xaabetidi goosa hayssi timirte keeththazi keehppe katama oykko diccida deelen diza timirte keeththa hayssa giddon giddon qasseka ashapappenne si mintofe oosettida pooqe keeththati dees

hissi gaxareeran cora mithatinne cora aafo garsan keeyipe gudolatida woykko bone masatiza wodezan kameti ogeza baasidinne lo7ethi didittes baaseza kaamezikkadee qassekara baasetteza biittaza caannedi haraso ufiza sinotirakke woykko iqa caaniza kaameyka bettes

Issi macasay ba ooso keeththazan uttawutaduzgossa hayssa iza ooso keeththazan dizasozan keehi cora darasaynneti asay bira qanxikko imittizayssi dees gido attin izippe guuye baggara issi worqa wancawoykko daagay dees hessa bolla qasekara medaliyatikka deeth.

cora asati issife gididi misarati lamade gizayssa asas matetha limade dichchatetha qoncisidi asazasi yootidi hamutidi beettettes hayssi ha asati may7ida may7oy booththa karetha salo mala hessan hessa malatizayta may7idi asa giddon beettettes

issi qorqoroza bolla itiophphiya adegasi gate giza erisoza xaabetida qorqoroy issi bessazan eqqi uttetes guussa hayssi izi eqqida bessazan zo7onne booththa qalamera xaabetidi adegasigate gizayssi xaafeti uttetes guussa

issi kaletha may7o may7idadezi biittis hayssi ha addezi qoore bolla karabate xaaxidayssa gidishin ayfe manaxiire wothidi duunan kooshe dhoqu histiyo miza woykko dinxa mawca oykki uttis

issi katama keeththa woykko lo7ida keetsaza giddon issi pirda keeththa woykko daynna keeththa gizayssan ginatetha qoncisiza meezanera hana baggay hana baggay ginazi qoncisiza meezane beteysi ele bolla

Issi ayfesora orde gideda naazi bettees hayssi naazi medhoy ayfesora orde gidishin qassekara izi may7idayssi karetha may7o gidikko izi uttida barcimazikka karetha iza lanqin hayllandera haaththi dees goos.

Issi wolqama adarasha woyko katama kethaza gidon ubba asatika karetha mayo mayid kushe bolla waraqata xafetidaysa oykid fit giza woyko nusi matay boncheto yagizaysa asaza oychide kusha dholqu histid xeletes.

Issi keeththaza giddon cora asati issifetethan asa nayta maata naago gizayssa qofa baggara ya'a woykko duulata duulati di detes gussa hayssa duulateda asatan sinthamme derekke bolla uttida nam'u asati miizaane malatay diza tira bolla diza may'oz may'ee.

Heera geeshatetha naagiza cora asati baasi pittanas pittanas peexa oykqidi ubbatikka heera geeshatetha pittidi naagi diidides hayssantafe baasi dambe may7o maydaytikka dishin coo dizaytikka corati deethih

heera geeshshatetha naagiza cora asati bettetes hayssi asati ubbatikka baasi oosos bessiza dambe mayo mayidayssa gish ista giddon issi kaame beettes hayssa moorettida qoshasha maxi maxidi kaameza bolla caaneetes

Heera geeshatetha naagiza asati heeran moorettida miishati maxi ekkidi issi kaame bolla caaniddi biiddi deetes hayssantape hankkoyssi pude aame bolla ke7idayta gidishin ñam7ati buro ke7ana kaame oykki dafettiidi beetettees.

Issi sohozan keehi mooretida sohozan asazi heera geeshshatetha naagidinne heeraza pittidi lo7eththi dibeetetes gussa hayssa eeti lo7ethizayssi keehi mooretidasoo gidishin geeshshatetha nangi dibetetis

Issi sozan hera geshatetha nagiza woykon hera gidon moretida mishata maxidi haraso epiza kame bolla c'anidi epidi detes haysas Hera geshatetha nagiza wanati issippe kezidi hera geshetetha lo'ithidi Nagana moretida mishata Kamen c'anidi qolanasuwa eppetes.

Keehi hera moriza woyko hera gidon diza irxatetha hera Morgana mala madiza mishata herape pitifi hara bessa epidi qolanas izasi epiza eqa bolla athi athi yegidi betetes haysi asay hera geshiza asati salo malanne zo'o sure mayida guusa

Kepe cora woykko dalga gidida qoshashata heelazappe haraso efidi xuuganas woykko hara bessa asi gakkonta bessa heera mooronta bessa ifidi qolanas makina woykko kame bolla caannidi asazin efidi miides hayssa eeti caanida kaamezi makinazi woykko kaamezi.

hayssan nuni xeelishin hayssi tophiya beeraawe matoqa timirtera gaagotethay dizayssa giza xuufezi amarathora xaafettidi erisosi asas qoncen kedi bin

payda matoqa zaaresidi wosti demmane yaagiza ogera xaafettida xuufe betididis uussa hayssi beettishin hayssan payda mato qazas eresiza qonciso yedde woththida guussa

Tophphiya national ID woyko tophphiya dereteththa metaweqiya carde besiza erisooza xafidi asazi nababana mala gidayssan qoncera hakissidi bessidi bettetes. Hayssi tophphiya national ID gidayssan eriso wossa woyko malata

Toophiya berawe matawukiya woyiko nashinale ayide giza issi mazagabetido wode asa silkedan mesije yiddi woykko erisoyi yiddi dingate asayi eronta xayikko udupun tamane lapuna lapuna tamani xatidi meseje yes giz iza besetes.

Issi addezi hayssi biherawe maththooqiya woykko payda maththooqee aazee giza erissotha xaafidi qassikkara kusheza bolla biherawe maththooqiya oykki uththi des;hayssi addezi may7ida mayozassi medhoy bulla gidishin izi hara oyqqidayssi biherawe maththooqaa.

issi asaya wulchere woykko akaal gudapanjati hametiza wombaraza bolla uttada naashonal ayde woykko tophiya beera matoa gizayssa kushe woykkada ekkidayssa keehiha loetha xintisada xeelladabbettawusa hana nuni demmiza asay

issi beeraawe matooqa woykko tophiya deretetha matooqa immiza keeththazan woykko mazgabiza keeththazan issi mazgabiza addezi mazgabi didishin qasedera xaafettanas shiiqida woykko mazgabettanas shiiqida nam7u tamare nayti iza lanqen uttin ba sunthaza yooti di deettis

Tophiya beraawe matooka woykko tophiya deretetha qoncisiza matoqa karde immiza woykko bessiza malataza xaafidi erisoza bessetes hayssa salela bolla tophiya nashonal ayle giza digital nashonal ayle giza erisoza erisetes

Beerawe matooqa woykko nashonal ayde giza matooqaza immiza xifete keeththa woykko biirozi hayssan matoqaza telebere superappera azazete yaa giza azazoza haasas qoncisi dibbettees.

Issi meroy lo7ethi lo7iza macasaya nashonal ayde woykko paydale itophiya giiza xuufey xaafettida koppiyaza hu7e bolla koppiyada qassekara tira bolla maasqale may7ada eqqatus guussa hayssa bolla hu7e bolla oykkaza.

issi tophiya berawe matooqa woykko tophiya nashinal ayde geetettiza metooqaza isi erisiza keeththazi ba erisoza xaapidi asazi nababana mala woykko be7ana mala gizayssa qoncisi asas beettiza unnetan xaafi kessides

Cora asati issife ha simmidi yaametidi betetes hayssa hametiza asatappe corati qassekara karetha koborete may7dayta gidishin izata giddon guuthati qassekara gaammo dunguza oosettida hade may7ida.

issi aako keeththa giddon cora asati yafaran yafaran woykko salpetii issife shiiqidi uttida hayssa uttida asatikka ubbatikka wombara sinthan ba bolla dabtare dabtare woththida

Issi malay aarisha gida macasaya issi baasi dinxe woykko penolo ithi dhoqu isti yoomisiza dinxi macaza kushe bolla oykkada qassegara iza ma7ida may7oza bolla sintha baggara giste woykko sinde melkitey beettes

Bixigina partes malata gidida ithiyophiya wode temisaket giza malataza giste malataza oykid Mirca malatay giste gizaysa asaza sabakid woyko mirca qisiqesa othid betetes.haysa othiza asatappe idinya issi macashe gusa.

Issi wolqama ooso keeththaza giddon issipe gididi eqqida hayssan eqqida asata giddon cora asati dariza baggati attuma asata gidishin qoodan guuththa gididayti macca asata gidettes izeta giddon dariza baggati kareththa mayo mayida.

Issi haymanote woyko amano eqota keethazan cora asati issippe gididi hayamanoteysa sabakidi woyko tamarsidi dereza deetes guusa. Gido atri sabakanas nam'u asati dinxe kessiza woyko kooshe dhoqqu histi yohamiza miishan asa sabakidi beetetees.

Issi bessazan cora asati issippe gididi issi baassi saaroteththa salppe eqqidi saaroteththa salfeza yootidi deetes guussa hayssa ha asati uubbatikka gaammo dunguza woykko gaammotetha qonccisiza may'o dariza baggati ma'ida gizayssan tani qoppays

issi soozan cora asati iqoodan tammafe woykko nam7u tammafe darana asadi issife gididi issi soozan maata gidora hametetti miities guussa hayssa asati medhora phaarisa karethanne daama gidida hayssanta mala asi dees

Issi wolqama abbazalanqen cora asati issife gididi ka7idi deettes guussa hayssa isti ka7izaytappe jalbawekko wogolo asazi abbazara hamettana mala maaddizayssikka istara dees hayssa abbazara hamettana maadidza wogoloza abbaza giddo sugi gelthidi izara hamettana giigetti dibbetetis

Issi bessan cora asati deettes gussa hayssa ha cora asata gitton doktora abiaymedeykkadees qassekara iza wotadarati hena baggara iza naagizayti deettes gussa qassekara istafe guye bagkara cora alame derezan diza deretetha qoncisiza bandirati beetti ittes.

Issi keeththaza giddon cora asati issife gididi eqqidi baasi uttanaso uttanaso xeelli didetes guussa hayssanta giddofe issi keehi cima asa woykko hu'era puulu mida addezi xambaro oykkidinne kushe bolla gaamo dunguza oosetakopheya oykki uttindos.

issi dubbushaze gidon cora gaammo cimati issife gididi cikkanne qassekara sarotetha qoncesiza maata irxa oykkid bettittes gussa hayssa cimata giddon issi kawo oosancha hoykko baali silxane gidida addezi istara issife gididi fayssa shaaketidi dees.

Gamo duguza mayida nam'u c'ima asatinne qasekara ista bonchidi kusha oyketiza c'ora asati deetes gussa. Hayti qaseka etara kusha oyketiza asati mayida Mayo medhoy bootha guusa haytanti ista.

Issi katama keethaza lanqqen cora asati deetes haysssa ha asatikka maashinen goo7ettidi eeti aazi othizaaknne eta lanqqen maashiney nam7uzi beetes qassikara qeeri qeeri maashinetikka harati beetes hayssanta.

issi keeththazan qoodan usupun asati beettettis hayssa usupun asatappe sintha baggara komputere oykkida addezi booththa may7o may7idayssa gidishin ayfe bolla manaxire wooththidis issi qasekara macasay musulu meta sharbe qor bolla xaaxatu

issi sohozan nam7u asati ha simmidi xeellidi uttida hayssi asati mayida mayoy nam7atasika kareta koote gidishin eetape gundde baggara tophiya banddiray de7ees.

coro asati issipetethan gididi duulatidi deettes guussa hayssa eeti duulatizaytappe sintha baggara komputerey beettes komputerezi oramaza wogaza woykko izas medhoy booththa gididi erettizayssawo

Issi ago demba cora asati eqidi kushe dhoqu histidi ubbay ha xeli uttida gusako. Hayti ha asati kushe dhoqu histidi xeelizayta gidoppe issoy issoy karethi mayo issoy issoy bothay mayo isoti isoti qase hara bula mayo mayida

issi keehi dhoqa hinxaza giddon lo7ethi kayshiza hinxaza giddon cora asati issife eqqidi zoreti di dettes guussa hayssa asata zorethiza issi booththa koborete may7ida addezi sinthan eqqidi ista zoretetha woykko yaa7aza kaalethi dibetes

issi keeththaza giddon heedzdzu asati beettetes gossa hayssa heedzdzatappe issoyssi attomasa gidishin nam7u macasati beettetes gussa nam7u macasatanne issi addeza giddon qumaza miidi dettes goossa hayssa eeti miza qumaza miidi hayllandora haaththaka oykki uttiza koossa

issi katama oge lanqen usuppu asati deettes hayssa ha usuppu asatappe heedzdzati polise mayo maydayta gidishin hankoytanta karetha mayo maydayka dees booththa maydaykka dees bulla mayo maydaykka dees guussa hyssanta gidon

Issi kallu gidida keeththaza giddon cura asas deretetha naagisiza woykko seera naagisiza asati woykko polise ti betetis hayssa polise ubbatikka baasi koshshiza dambe may'o may otide.

issi seera naagiza seera naagiza asati duulatidi woykko issifetethan gididi zoreti dibetetes ussa hayssa seera naagiza woykko poliseti mayda may7oy ubbatayssikka salo mala gidisshi qantha baggara qasekara booththa shamuze mayda

cora poliseti polisetetha dambe ooso woykko durisa duridi beettitis hayssanti doriza poliseti may7ida may7oy medhoy dariza baggati may7ida may7oy karetha gidishin issoti issoti qassekara bulla may7o may7ina

Issife san cora poliseti issife gididi uttida hayssi cora poliseti uttida son guye baggara qassekara iqay bayzetteza suiqe dees ha iqay bayzetteza suuqeza pengan qassekara zo'o mootorey woykko motore saykile geetetteza kaame nam'u to hamettiza kaamey ekki uttis

Issi heeran trafike polise geetettizayssi barka equttides gurssa hayssi trafike poolisey dambi may'o woykko polises may'ana bessiza may'oza may'idi issi oge bolla eqqides hayssi addezi may'idayssi medhoy salo mala gidishin koppiyazi booththa.

issi katamazan cora asate beetti tees gussa hayssa beettiza asatappe dariza baggati wuikko coratii beettizayti poliseta gidishin qassegara he polisetappe kunde baggara kaameti kaameti baas baas eqqiza yafara naagidi eqqidi deettis

Issi isporte ooththiza meedan woykko isporte ooththiza isporte dembazan cora asati beettites guossa hayssi isporte woykko koorna sho7iza bosan eqqiza bayndaneza gidishin hayssanti isporte ooththiza asati issife gididi beettetes.

issi oge lanqqen cora asati deettees hayssa asatappe dariza baggati maccasa gidishin qassekara guutha asati attuma asa gididi beetettes hayssan ta issi maccasa zo7o shuraabe mayarus.

Issi malay keehi lo7iza addezi aspolte lanqen woykko katama oge lanqen eqqidayssa gidishin izappe gunde baggara daro pooqetikka deettes daro mithatiqa pooqeta lanqenka deettes.

Issi keeththasa giddon cora asat dettes hayssa keeththazi keehippe lo7eza keeththa gidishin qassekara asati ubbatikka karetha mayna issi macasaya 7eta giddon booththamay bollara may7ada izakka garsara karetha gurde gixas.

Issi kareththa may'o may'dinne booththa shamuze garssara may'da issi ayfe bolla manaxire woththida addezi bettees hayssi bettiza addezassi hu'e bolla bo'ay dees

qoodan cora asati issi mitha garsan eqqida guussa hayssa asati eqqidati wursoka macasa gidishin eeti kushe bolla ubbatikka borsa bolsa oykkiutida issinneqasekara waraqate oykkada dawus

Malatay giste woyko bilixigina dorite yagiza qisiqesa issi heran cora asati issippe gidid giste malatay diza erisoza kushen oykid malataza yuushidinne asa tamarisidnne malataza lo'o gizaysa yotid betetes

Issi kdthaza lanqen qodan oydu gizizza asati botha jarkana qachidi issippe gage oyqidi hayssi asati issippe ubatikka issoy issara gididi hejarkaneta oyqi utida gussi he jarkanin azzi dizan

issi addezi beettis hayssi beettiza addezi ciisha mala mala mootoranati woykko nam7u toohon woxhxiza maqina woykko kaame laagiza asati koppihiza koppiya wahupphe bolla wothe woththides hayssi

Hayssa asa naytas posta agilgilote woykka posta go'tetha immiza asati posta asay yeddikko issi sowafe issi sowa hashshagidi woykko xaaxidi efiza asati hayssan yida postaza xaaxidinne asas go'y manas giigissidi betetes.

issi giya malatizasoozan coro asati deettes hayssa ha coro asatikka baass baasi bicha bichaso hon dishin issi ubbafe sintha baggara dizaara tukke zabanazappe sini bolla duuqadabbeettaus guussa

Issi ogeza giddon kaame nam'ati beetettes hayssa issi kaameza giddon asi beettishin qassekara hanko ciisha mala malatiza kameza lanqen eredafe woykko woyala geetettizayssi penge bolla eqqites

Issi asay keehippe corattidi diza soy Des hayssantti qassikara aazI oothizo giza Mal gidikko taani taatho xeelizay mala kiwwase kaauiddi diya asa milatidi beettidi deettees

coro asati issife gididi issi tukke keeththan tukkeza uydi deytes guussa hayssa tukke keeththan eeti tukkeza uyizasozan tukkeza essiza macasaya medhoy arungadi gidiza may7oza woykko ciisha malaza may7awuttadus guussa hayssa iza may7ida may7ozi keehi lo7izaz

Issi giya giddon cora bayzettiza iqati deettes guussa hayssi cora bayzetiza eqasa shammiza asatikka giyaza giddon iqasara bayzettiza iqasa giddon betti etees guussa hayssanta bayzettiza miishatappe leemiso apile santha muuze barbare maxine hessaneessa malatizayti

Issi kuwaase ka7ettiza denbazan kuwaasa xeelliza woykko kuwaasa ka7iza satas ufaysatetha immiza asati issife gidi cora asati betiitis hayssa ha asata giddon ikki dariza baggay laythay tammanne laapunafe woykko tammanne usuppunafe guutha gidi dayta.

Too ko waase demban kaasanchati ka7idi dishin qassekara ista eeliza asati ista eelidine woykko ho7ethiti daggafidibeettiti sugussa hayssa too ko waase dembaze keehi lo7izaze gidishin izan kaasanchati kuwaseza ka7idibeteti.

Issi giya heran woyiko bazetizanne shametida asa go,etida co,ra asa heran cora muzetinne bayizetidinne shametidi betees gusako hayisaka godoppe co,ra bithazayisi muze guzako hayisan

Issi merhon aaresa gidida naazi haaththa gildon yaa7eka idi deeziwoossa hayssi haaththa giddon yaa7eekka iza haaththazi keehippe aakko gididayssa gididi eretis

Issi sohon qoodan ichoshu asati issi ba dida soozappe haraso deeththaso baanas koydi baasse diza miishato ubbata koyrodiza keeththazappe hara keeththan bayidi hu7e bolla tookkidi ifidibtiti

issi demba zadidon kipe daro gideda zaafe mithati mokkida hayssa zaafe mithatikka keehi carko zubursa mooretonta mala lo7o hanotan asa naytas goay meettes

Issi turuste saabiza woyko keehi lo'iza bootazan cora asati issipe gididi kushe dhuqu histidi gupidi ufatidine nam'u kusheza pude denthidi ufaysa asasi qoncisishe beetetes haysi keehipe lo'izaso.

Issi heerazan cora asathi issipe gididi ufayssa baassi qonccissiiddi deeththes guussa; hayssathi asathi diza sothi keehipe ufaysiza woykko lo7o carkkuwa hanothay diza heera guussa; haysa asathi keehippe cora asa gidishin kushe xoqqu ooththide ufayththeeththes.

issi woraza giddon keehi cora tamare nayti issife gididi woraza giddon woykko mitha zagarsan awazappe kuyatti dibiititi zuussa hayssi bollara away keehi awattizayssa gido attin qasekar ista mitha zagarsan keehippe away maanawu dandaya hayssa hawanosan eeti diqqo

asaza giddon keehi coradhoqa gidida keehippe dhoqa gidida zumaza asas parke woykko demmisha pulto gidiza zumaza giddon asazi ooththidi betetes hayssi asaz beettizayssa giddon keehi dhoqa zumay bettis

issi bessan keehi asa uttanas lo7iza mitha garsaza asazi uttidi sintha baggara shancara oroto woththidi qassekara dambe may7o malatizayssa may7idi ubbatikka uttida hayssi asati may7ida dambe may7ozi ciisha mala malates

Issi wolqama abbaza lanqen issi addezi eqqidi abbaza xeellididees hayssi xeelliza addezi may'iday karetha may'o qassekara izi garsara gixida gitxakka karetha gidishin kushe bolla qassekara ha'i wode saade aaththi wothxees.

issi dunkane woykko baassi guutha gizes gam7idi hara bessa biidi tookki ekkidi biza keeththaza giddon issi adezi uttidi ha ufayetin ha kushe denthidi dhoqu histini miici dibbiidie izappe geedo baggara qasegara cora asati iza pooto qaraciidi deettis

issi ba zoheeran asazi baasi aqana mala woykko guutha gize aqimi aggi ba dunkane ekki baana mala giza dunkane sikifi issi heerazan giigissidi woothi wothida guussa hayssa dunkaneza giddon cora asati aqeeti

issi mithaza bolla qaaphidi asay dorsa shukididees guussa hayssa dorsa shukkiza issi addezi shukki didishin qassekara iza hanoza keehippe ufayettidi qassekara issi iza lanqen eqqitadezi kamerara silke kesidi iza qaraxhees

Issi paantha woykko wodala gididi dizayssi abbaza qanthan eqqidi tooho kuwaase kushen oykkidi eqqi uxides guussa hayssi paanthazi qoodhe bolla ha'i wode qoodhe bira gizayssa may'idi qassekara kushe bolla kuwase oykkidi beettees.

issi sohozan keehippe maata mala woykko cilili uttida sohozan nam7u asati eqqidi pooto dendanas bidi issoy issara laggeti woykko issoy issa qoommi kushera lokumi oykkidi eqqida guussa hayssa asati eqqida soozappe guye baggara dhoqa zumay beettees

issi heerazan mitha garsan woykko mitha kuwa garsan kuwatti uttidi cora asati issife gidi tukke uydinne Issifetethan ka'idi bietites gussa hayssata giddon qassekara issi addezi booththa tiisherte woykko booththa kadeteyna may'idadezi asazas giddon eqqidi asa yoomisidi kaassees.

Issi timirte keeththatan cora tamareti baassi timirte saatis mizgiba mazgabetti didettes hayssanti mazgabettizayti qassegarna salpera salpira gidi sife batara naagi mazgabetidii betetes hayssan dizayti

issi beraawe matooqa woykko naashinal ayde woykko deretetha kardegiza kardezassi issi naya mazgabeta dadawus ha mazgabettiza naya baasi biradhe asharaza mashine bolla wothada immada bettawus

issi sohozan deretetha matoqa woykko deretetha qoncisiza kardesi mazgabettizayti btitis hayssa mazgabettizayta mazgabiza issi hasaya qassekara komputere lanqe shiiqawuttada kushera komputere bochchata dawus

Issi mizigiba mazgabiza woykko xaafizasozan nam7u xaafiza asatinne heedzdzo xaafettanas shiiqida asati ileettes hayssa xaafana shiiqida asati nam'atikka macasaa gidishin xaafettana shiiqida heedzdzati qasse attomas.

issi timirte keeththa masatiza soozan cora asati beraawe matoqawoykko dophiya deretetha oncisiza kardeza matoqas mazgabeti ibbeetii hayssa mazgabettana shiqidaytikka tamare nayta gidi deereti

sintha baggara nam7u asati waraqaten xaabidi deettes qasse eetappe sintha baggara oyddo asati deettes he oyddo asatappe issi addezi salo mala mayamaykko qasse eetappe heeni baggara nam7u deshinne issi haasi dees

Deretetha matooqa woykko beeraawe matooqa giza matooqa mazgabiza mazgabanchaynne mazgabettiza mazgabettiza asati betitees hayssa mazgabettiza asatappe issinne a qasekara aype bolla manaxiirey wothada mazgabetadanawus.

tophiya deretetha matooqa woykko asatetha qoncisiza matoqa mizgiba mazgabettidi cora asati beetti tesgussa hayssa mazgabetiza asata mazgabiza issi macasaya dambe may7o woykko istas bessizayssa may7ishin pankoyti hara hara may7o may7ida

Issi timirte keethan cora tamaareti baa timirte keethan mazgabettana Shirdi astamaare mizgebas woykko xaafetanas oychidi deettes guussa, hayssa tamaareta mazgabiza issi astamaareya sinthan eqqada entassi koshshiza zore woykko izetassi koshshiza tobethi immaadda de7awus.

issi toophphiya biirawe mattwuqqa woykko toophphiya dereteeththa mattowuqqa nashshoinale ayde geetettiza misggiba mazigabetiidi diza so'an cora asati betetees hayssa ha asstappe issi mazigabiza asaya telebiire giza may'oza sinththara xaafeti uttidayssa may'ada bettawus

Issi katama keeththa woykko hinxxa woykko pooqe lo7iza keeththaza giddon cora asati tamareti paatanas giigettida woykko paaces giigettida gida issife gididi yafara naagidi salpera utti uttida. Hayssanti uttidayti patana ooththana asay uttidayssatho masmare woykko yafara naagidi utti doosona.

Issi gaxxar heera mitha garsan naashonal ayde woykko tophiya beeraawe matoqa gizayssa mazgabiza asati mazgabi di betetis hayssan qassegara ba suutha ayfe zara immiza aayissi asaya ayfe bolla kameraza wothada ba suutha woykko asharaza imadadawus.

issi keeththazan issi addezanne issi macazaara deettis hayssi issi addezi qassekara mirca karde immidi mazgabidi dees gussa asaya qassekara mazgabettanas shiiqada iskibirto oykkada parama woykko ashara ba kushezappe wothada dawus gussa hana asaya mirca karde ekkanas mazgabettawus

issi keeththasa giddon tophiya beera matooqa woykko nashonal ayde geetettiza matooqaza kessiza issi asaynne mazgabettanas shiiqida issi asay radettes guussa hayssata giddon issi mazgabiza asay lanqen silke dharpheza bolla waraqete bolla utti utites guussa

Issi keeththaza lanqen cora yelagate woykko tamare masatizayti issife gididi naashinal ayde woykko tophiya berawe matooqa geetettiza matooqaza ekkanassinne mazagabettanas issife salpe teqqidi ba taratara naagidi deettes.

nam7u kowaase kaasanchayi kowaase ka iza denbaza giddon ba giddon issoy issara ka7i dibbe tites issoy issaa toha yedhida qassekara eeti may7da may7oy ciishsha mala gidishin zo7o sore kixa

Issi toho kowaase kaasadenban nam7u kaasanchati gaale kowaase gelthidi ufayettidi woxxidi bettetes hayssa ha nam7u kaasanchati mayda maay7okka nam7ataseka zoo may7o gidis

Issi tookko waase kaasa denban tookko waase kaasanchadi salpeti eqqi uttida haysha ha salpeti eqqidaytappe dariza baggati salo mala may7o may7iday salidishi issoyssi qassekara bulla may7o may7idi giddon eqqites.

issi ombarazi woykko uttiza miishazi diza soozan sintha baggara issi addey bicha utti uttidez ugossa hayssa utteda addezi mayda maayoy karetha koborte gidishin qanthara booththa shamuzi may7des

Issi wothanchay wotha xoonada medaliya woykko worqa qoori bolla may7ada kushe sinthi asa bessada bettas gussa hanna wothanchay tophiya wothancha woykko tophiya bandira tira bolla diza may7o may7adu

Toho kowaasse kaasanchati bolla beegutha woykko eretetha zaarethi zaarethidi oohidi bettes gussa hayssa kaasanchata giddofe ha baggara issi booththa maaliya may'idayssi barka eqqides hena baggan corati dees.

Toho kuwaasse kaasanchati baasi bolla beegetho woykko bolla minthethiza wothanne kuwaaseza ka7i dibettis guussa hayssa eetikka izayti may7da maayoy ciisha mana malatizayssa mayda guussa.

cora asate issife gidi saykile woykko nam7u tohon woxxiza kame hoolotidi betites goossa hayssa nam7u tohon hooletiza kameza hoolosoza isportanati keepe daro hanotan hoolotidi issoy issa olanas woxxe ntes

cora asati issi fetethan gidi itohphiya woykko tophiya giza may7oy tophiya giza sunthay xaabetida may7oza may7otida hayssa asadi may7ida may7ozas medhoy qassekara salo malanne qassekara ciishsha mala gididayssa may7ida guussa

Tookko haase kaasanchati issife tookko haase dembazan kididi kaasa xoonidafe gunde ufayssa ba asaza arsidibetetes guussa hayssanta giddofe qassekara laapun quxire maaliya woykko laapun quxire zokko bolla xaafettizayssa ma'idayssi haappe asaza gede guye simmixi yeletes

issi toho kassa kayiza toho kaasa denban nam7u kaasanchatinne issi kaasanchata kaassiza daanazinne beettettes hayssan kaasanchati ubba baggara zo'o gidida may'o may'idi beettetes

Issi toho kowase ka iza toho kowase dembaza giddon nam7u kaasanchasinne kaasa kayshin daannara waana daanna gididi mara7iza daanazaranne issife gididi betetes hayssan dafe kaasanchazi medhora ciisha mala gidida gamballa woththidis too bolla

issi toho ko waase ka7ettiza tookkowaase denbazan cora kaasanchatinne qassekara kaasanchata kaaleiza daanati issife eqqida hayssa kaasanchata kaalessiza daanatappe issoy bilxigina partes malata gidida gistey tira bolla xaabettida may7o may7ides

Cora erial maadiride kaasanchati issife gidi champoosilinge wanczoza kushe bolla dhoqu histidi ufayeti dibeti tees gussa hayssa champooselinge dagaga usupunqu tore maalaya may'ida kaasanchazi dhoqu histidi oykkidi ufayssa asas bessees.

Hayssa nuni xeelishin duurata baatire shuch gizayssi beetes hayssa duurata aaa baatire shuchati aappune gikko qodan nam'ati beettetes hayssa nuni xeelishin guussa tani beyizayta mala gidikko

Beni wode iradoone woykko teepe giidi asay go'etizayssi beettes. Hayssi beni wode iradoonezi azi ooththize giikko yeththa yexxisanas qassekkara tophphiya giddon diza hanotata wonta wonta zeena iradoneza asay yootishin asazi siyana mala keehippe go'a immizayssa.

Ha'i wode yida tekinolojiyan go'etidi asay maabiraten go'etidi donaza salkidi hessappe chipise gizayssa asa maanassi guuththa naytaskka keehi mal'iza miishshaza maabiratiyan go'etidi tekinolojezara keehi oothidi beetetees.

qoodancora gidida irsaseti woykko daro wode tamare nayti paace ooththiza wode go7ettiza xaafanas go7iza masaray beettes hayssantas medhoy issozi salo mala gidishin issozi zo7o gussa hessanti zo7oykka oydduza salo malay ichoshuuzi dees

issi gaxare keeththa lanqen issi addes eqqides guussa hayssi keeththazikka qassekara maata keeththa gidishin addezi zoo may7o maydes hu7e bolla qassekara bulla koppiya koppidi mootore laagi dibbettes

Issi erise hayssan beetees. Hayssi erisezi beetizayssi aaze giiko yetinasport ministre geteidi amaratora xaafetidayssa gidishin dey'ays gaamotho tirsport ministire getetidi eretees guussa hayss.

Issi katama oge lanqe beettees hayssa ha oge lanqezan cora kaameti heenappe haa simeretidi woxxidi beettetes ha kaametappe issi keeththa barandan qasekara cora asadi zal7idinne beetteti

Issi katama oge woykko aspalte gidiza ogezaara mootore ishiza mootoranay woykko mootore laaggiza shuberey laaggi dibetes izappe heni baggara cora baajajetikka beetetes.

Issi medhoy karetha gidida kaamey hayssan bettees hayssa beettiza kaamez asi sintha baggara zo'o qalame gorpetida guutha bessay beettees hayssi kaamezi medhozi karetha gididayssi eretees.

Issi katama oge woykko aspolte giza ogezara issi hare gaare laaggida issi addezi izi bolla keidi caanettidi hareyo goo didibts guussa izappe gunde baggara qassekara nam7u asi ha sintha iza xeelledi yiidi dees

Issi keeththaza giddon woyko katama keththaza giddon kayshidi diza simintoranne ashawara kayshi uttida keeththaza giddon issi medhdhoy zo7o tohosora karethi gidida kaamey uttides.

Issi kethaza gidon c'ora kameti eqidi detes gusa haysi c'ora kameti asa naytas tirasporteshinne woyko hameta qalalisanas woyko hameta asas kehipe gutara asay wolqa go'etanna mala othizaysa gusa.

Issi wolqama hinxaza woykko pooqiza giddon cora kaameti deettes guussa hayssi kaameti issi keeththaza giddon eqqi uttida gidishin cora kaametas medhoy karetha gididay dees so7o gididay dees salo mala medhora dizay deis hessa yessa malatizayta

Medemer mengiste belxigina parte giza erisoza bawu sinthan xaabidi qaaphida makiney woykko kaamey asaza caanidi issi aspolte ogezara pude hamuttidi biidi dees iza giezorakka cura kaameti yd det

cora woykko qoodan laapuna woykko usuppuna gidana asati nam7u tohon hamutiza woykko bawutara sayikile woykko biskilite geetetha kameza laaggidi dettes guussa hayssa asati kameza issoy issara hoolosidinne goodi biddete

heedzdzu tohon hametiza kaame woykko bajjaje geetettiza makinazass guye baggazi beettees hayssa guye baggazan beettizayssi makina qoncisiza woykko izas izatetha qoncisiza targa quxurezi beettis hayssi dugeha dere hizbe duga dere asa giza suntha oykkidays

Wolqama boorata ha kofesa caannidi ifanas kame bolla caanni dibettes gussa hayssa kame bolla caannanas bulla boorazi pude kameza bolla keeshin qassekara zo7o boorazas kace bolla wodoro yeggidi izikka ki7ana mala asazi wolqathidi pude sugi dibetees.

Issi sohozan guuthanaytara gididi cora macanayti issife gididi nababidi betitis hayssa ista lan qen qassefara haylandora haaththika beettawus issi hayllandora haaththi dishin iske birtoka oykki wotida eti.

Issi katama wolqama keeththay biittis hayssa ha keeththaza giddon issi karetha mayo mayda addey utti uttides gussa hayssi uttiday issi as uttiza guutha barcumay bolla issoysi uttidis.

issi katama keeththa woykko keehi lo7iza keeththaza giddon qoodan cora asati deettis izata giddofe sintha baggara ha nuus betidi dizaytanti nam7u macasanne issi aattumasa guussan hayssi nam7u macatappe issinnea waraqate oykka uttadus

issi katamaza giddon keehippe dhoqa gidida hinxa woyqo pooqe keeththay beettes hayssi pooqe keeththazi geesay biitta bollapfe pude tammafe bolla gidida pooqeti bollan bettetis hayssi keehippe lo'iza hanotara keexettidi kumida keeththa

issi katama giddon diza keeththa woykko ro7iza pooqe keeththaza giddon issi darapheza woykko kaththaze asaze maanas go7ettiza keeththaza giddon issi piise woykko asay kushen oykkidi yuuyiza komputereza wothidi izappe asati xeellidi deettes

geesay keehippe dhoqa gidida pooqe keeththay beettes hayssi pooqe keeththasi geesay nuni qopfishin tammafe bolla gidida biittafe bollan derejjati beettizayssa hayssi keeththazi woykko pooqezas medhoy bulla gidees

Issi katama timirtte keethan katamappe key7idi timirthe keetta gelida tamaareti beetetes hayssa tamaareti mayida mayota ciishsha mala gidishin nayti keehippe guutha geesay gidida tamareta.

Issi addezi beetes ha issi adde ziddiza soy maxaafa keeththa woykko laybirede gidishin hayssi qassekara ayfe bolla manaxire woththi duuna bolla kooshe dhoqu histiyoomiza mayke kushin oykkidi.

issi katama timirte keeththaza giddon cora tamareti ba ta timerte keeththa kibile giddon tamari dibetitis hayssa tamari dibbettizayte ay malamayo maydo gizagidikkon ciisha malamayo ubbatikka mayda guussa

Issi duulata duulatiza sohon cora asati issi deretetha qoncisiza dunguza masatiza may'o may'di sife gididi uttida hayssantafe sintha baggara uttidaytappe nam'ati silkenne dabtar ba kushin oykkida.

Tamare nayti laabezaratore woykko ooththi boso keeththazan ooththi bessi dideetis guussa hayssa eeti ooththi bessiza mashine woykko baani godettiza masara go7ettidi issi fetethan timette ba tamaridayssa mala keemikaaleta ekkidi ooththi dideetis

nam'u asati issoy issafe issi addezi macasay issi maxaafa kushe nam7u kushira oykkidi immi di dishin issi macasay izappe ekadera usgussa istafe guye baggara qassegara cora asati beettetes

Issi keeththaza giddon cora asati beetetis hayssa cora asati aazi ooththizo gikkon taas eranaw dandayabekke isti aaza aaza ooththidi dizaakunne gido attin asatas qooday mukulan tayfettana gidides guussa.

Issi katama tamirte keththan tamariza tamareti issippe gididi medhdhon issi Mela gidida Mayo mayiddi issi miththa garsan biddi potto dendidenne ba hannota qonccid bettetes ha asati mayida mayoy ubbatayisikka boththa.

Issi katama timirtte keeththazan cora tamaareti timirte keeththazape ke7idi beetidi deetes hayssa tamaareti issipe issi gina bas timirte keeththas dambbe mayozayssa mala may7ibeetena baas bana lo7ida bichcha bichcha gidida mayota mayida.

Wolayita sodo dhoqa timirite keetha dethasoy woyikko yuniberestiza giddon diza mireqa adarasheza gidon dizayissa cora asati assippe gididi he kethaza giddon utti detees he ketha gddon utti diza asa maraza namu asati woyikko haya ha kalethizayiti sinthan eqida

Issi timirte eqotaza cora tamareti kifile gidi za gididi tamaridi detes gusane tamarsiza asatamareti tamarsishi karetha saledaza bolla tarisidi de'izaysa dawuteraza oykidi ista xeli eqides gusa

Issi katama timmirte keththa woykko kehi diccida deren diza timmirte keththazan tamare nayti basi pacce ekidi detes gussa hayssa pacce ekiza tamaretape dariza bagati timmirte keththa damibe mayo mayida giddo attin issi issoti damibe mayo mayibetena.

issi katama timirte keeththazan cora nayti woykko tamare nayti kibileza giddon tamari hididettis ista giddon issi sinthara uttida guutha woykko laythay geesan tamma gidananazi sintha bolla uttid ba waraqitan xaafees

issi maxaafa keeththa woykko laybirere woykko tamara nayti maxaafa nababiza keeththaza issi nababisiza keeththa way maxaafaza keeththan eqqides gossa hayta maxaafaza nababiza tamare keeththaza giddonba gido attin maxaafazi issife keeththan issi birethan maaran koretut

issi timirte keeththazan woykko katama timilte keeththe lo7iza timirte keeththazan issi macasa nayo woykko geelawu nayo izi gus tamariza tamariyo issi addezi oychididezi gussa issi timirte hanotasappe oyches

issi timirte keeththazan tamare nayti baasi imettida paaciza ooththidi deettes ha sintha baggara beettizayssi malthe woykko zaaruza woththiza waraqitey sinthan woththidi qassekara oyshay diza waraqitezappe oysha nababidi nababidi beettes

issi timirte tamareza keeththaza giddon woykko timirte tamariza kibeleza giddon heedzdzu tamareti betetes gussa hayssantafe nam7ati adde tamare gidishin issi maca tamare dawgus gussa nam7a adde tamaretappe issozi ma7idayssi qasse gara ceesha mala shurabe may7ide

cora tamareti issife gididi ba patana woykko beraawe patanaza woykko interanse egzaame geetettizayssa patanetidi deetes guussa hayssa eeti patanettizay komputere woykko onlayne geetettizasa patanetidi dishin baba komputereza oykkidi issoy issara zoretenna woykko tobettennan diidi baaro baaro ooththid dettes gussa

issi keehi pe lo7iza woykko pudenne duge xaaxxerettida makine ogey beettes guussa hayssi makine ogezi beettizaykka keehi diccida deretan woykko lo7o lo7o katamata giddon beettiza oge masaledi beettees

Issi denbanne gita gidida katama oge woykko aspalde ozara cora asati biidi betes hayssa asatappe sintha baggara qassekara mitha caanniza woykko eqa caanniza kaamey gede simmidi biidi betis.

Issi lo'ethi kayshonta woyko geshatethay lo'ethi nagetonta asfalte ogezara asati hamutidi detese gussa nam'u asati ha simidi yishin qasekkara hena bagara Kameti ista bolla guye simidi bidi detese gussa

Katama oge woykko aspalte oosettidayssan katama seera naagisiza may7o may7ida dambe may7oza woykko seera naagisiza may7o may7ida adde zaaranne qassekara booththa may7o may7idi bulla sure gixida addezaaranne zo7o may7o may7idayssara issife katama oge lanqen eqqida.

issi wolqama oge baasiza kaamezi ogeza baasidinne lo7ethidi beetees hayssi ogeza izi baassiza soozi keehppe mooretida soo gidishin ha7i qassekara sinthan baasi diza akafazara aaththe aththidi iita biittaza hara bessa caananas lo7ethes

issi ogeza lanqin qoodan ichoshu asati eqqida hayssi ichoshu asatappe nam7ati karetha may7o may7ishin qassekara heedzdzati booththa may7o bollara may7idi garsara karetha giththa gixidi deettes hayssantafe issoy qassekara may7onta shamuzeza bolla hashe bolla yeggidis

Issi ogezan keehi kayshiza woykko aspalte ha7i wode zamanawe ogeza ooththidi makinay erenjere woykko ogeza oykkizayssa qolidi bishin qassekara mooretidayssa asazi akaafaranne kushen pitipitidi lo7ethidi lanqezan eqqida.

issi katamaza giddon ogey moorettida woykko geeshshatethay naagetenta ogey dees guussa hayssa ogeza qassekara lo7ethanasi makinati baasi diidettes guussa hayssa qassekara giddon diza ogezi baasetidi izara makinay woykko kaamey puden dunia hameti diidishin qassekara lanqe baggara dizayssa buro baassiza kaametinne baasettoysa caani deefsiza kaameti ooththi diidettes

issi kame ogeza lo'ethiza issi ogeza lo'ethiza oyddu makinati beetti diideetis guussa hayssata giddofe he ubbatikka ogeze goomay baynda woykko shidha masatiza makinati woykko kameti ogeza daladaledi lo'ethidi deetes

issi wolqama shaafay bettes. hayssa wolqama shaafazappe hena baggara cora muuze uuthati bettees. hayssa ha muuze uutsatappe hena baggan wolqama woray bettes gussa hayssanta lanqen izi beettizas.

issi denba besazan cora asati deettes hayssa ha cora asatappe sintha baggara dizayti gaamo dunguzae poosettida koppiya koppiyzayta gidishin kunde baggara dizayti qassegara naxala mooyida macasata guusa hayssanti

Issi maabirate mitha issiza kaamey beettees hayssa maabirate mitha issiza kaamezassi mero booththa gidishin iza bolla qassekara mitha issiza dhoqu gistidi wothizayssi zo7onne karetha gidida medrora dees.

Issi ushsha geeshsha haaththaza oosisidi he haaththaza anjisishe cora asati iza giddon bettettes hayssa beettiza asatappe nam'u asati haaththaza uyanas asaza misare woykko leemiso gidi asaza tamarsanas ushshas kushe ekki idi beetteti

xeellishin qoodancora gidida asati issi oosettidi geesha haaththay giigettida haaththaza naqi shiiqi uttidi ha haaththaza ooththeda asaza anjisi ibbetetes wusza hayssa anjisiza asata giddon kamerara denthidi dizaysakka diza

issi sheesha keeththa asay go'ettiza keeththay lo7idi pitis guussa hayssa keeththaza salo mala qalamera goyfruhettida maazigay woykko sanqaye tiis qassekara izappe sintha baggara zuurazanka hessa mala mala salo mala qalamey gorfeti utis

nam'u asati haaththa lo'ethidi bettes gussa hayssa haaththa lo'ethiza asatappe issoyssi sintha bagga koppiyara koppida gidishin issoy qa musulume koppiya masalizayssa woykko masatizayssa koppi woththides

Qodanni hezdzdu asati issippe gididi eqqi uttida yehone picho worada berawu qebele Gizayissa erisozi isita gunide bagara xaafetti uttin etti eqida etti mayidayi qasekara Gamo duniguza qodhdhenni qachchidi Gamo duniguzza masatiza mayo mayida.

issi geella'o macasa medhoy keheppe lo'izara woykko medhosoy booththa woykko aaresa geetettidi eretiza asaya issi haaththa duuqiza sohon haaththaza duuqada dawus hayssa iza duuqizayssi nam'u tammu litira woykko tootale yarkane geetettizayssa duuqada dawus

issi heran ushaatha woykko geesha haaththeza bomba oosisidii geeygidi anjisidi beetetes gussa hayssa anjisana shiigiza asati kushera ekkini nam7u kushe shiishsho ekkidi haaththaza ekidi uydi asas leemisos bessiydi dees

Issi keehippe lo'iza hinxaza nam'u hinxata lanqen haaththa oykko ushsha haththa woykko geesha haaththaza ehanas nam'u tubbo malatizayta issi son wothi woxxida gussa hayssa tubbota godhettidi asa naytasi keehippe usha haaththa woykko geesh haaththaza ehanas maades

Haaththa baana mana woykko haaththazi aadhdhi baana mala maadiza tuubo woykko haaththa aaththiza meishazi giigeti uttidis hayssi haaththa haaththiza meeshadi giigettizayssi biratappe giigettidis gussa hayssa haaththa haaththiza meishan giigetoys qach lo'oth geessi wotheda.

Issi ushsha haaththa woykko bombaza ehana mala maaddiza tuuboza issife issi sozan keehi maate woykko tirpa gideda hanotara ehidi doori woththidi iza qassekara ehidayssa ufayetidi iza xeelli dideettes ehida asati woykko baalemoyadi

Issi gaxxare heeran keehippe lo7iza hanotan ushsha haaththa ooththidi hawaaththaza anjisidi bettetes guussa hayssa anjisiza asatappe issi wolqama woykko baale silxan geetettiza addezi haaththaza kushera ekkidi uyanas kusheza meecees.

Nam'u hinxxa keththatti woykko qorqoro keththatti woykko siminttonne aashshawan kexetida keththatti bettetes guussa izetappe issozan qasezara jeneretere woykko po'o pulto gidiza mabiratte bootta laamidi asas go'oizay issi kethtthazan asas bettees guussa

Issi dhoqa woykko dalga gidida abbazi hayssan bettes gussa hayssan dhoqa woykko dalga abbazi beettishin iza abbaza lanqen qassekara mithati muuzey betetees guussa hayssi abbazi bettizay zo7o qalamey dees gussa abbazas